Tini la'neemmoti kalaqamu jirooti. Kalaqamu jiro la'neemmoti dambete biiffiwota haqqe haanja muro biiffiwota leellishshannonke. Danchate caaltiwo basera qiiddiwo basera ofollate qiiddiwo baseeti yaate.

Tini misile leellishshaankehu woyi xawisaankehu ha'nanni ha'nayi doogo ikkasenna listiro fiirawo listiro loosaahu doogote aana ofolle loosiranno doogo sa'nanni mannu sa"anni igirenyu xaqqa'mayi noo doogo ise leellishshanno.

Tini iletenni la'neemmoti biifadona dancha ikkite leelittanoti ittate horonsi'neemmote Wahete yine woshshineemmote

Tini leellishaanke misile hawaasi quchumi giddo leeltanno ortodokisete amanyoote harunsitanno mine, huucattote mine ikkase leellishshanno dargaati.

maate mitteenni ganba yite ittanni noota leellishshanno misile ikkitanna hattono sagale babbaxxinota intanni woyiite anga hayiishshi'ne seessinse keeraanchimmate agadha hasiissannota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishankehu, xawisaankehu baardaafw ikkasenna kaasi'nanni chiginye baardaafe ikkase leellishanonke. Chiginye caaleho horo aannonkerichooti.

Tini foto tini misile leellishshannonkehu gobbayidi seesu gaxigali giddo ikkasi isino kewelcho ikkasi leellishshanno. Eosino lowo turiziime eo abbate kaa'lanno.

Kuni la'neemmohu biifadu garinni leellanno manni kowaase godo'lara mitteenni gamba yee mittee heerannota leellishanno mannaati. Lowontanni biifadu garinni uurrite leeltanno.

tini misile leeellishshannoti babbaxxino dani uduunnicho abbe daddalanni noota leellishshanno misilenna daddalu dancha ikkinota kultanno misile ikkase leellishshanno.

Ee tini illete la'neemmo mashalaqqe uyiitanno misilla lowontanni hagiirsiisannona dancha ikkate mitto ollaa woy qoqowo leelishanno misileeti.

baattote ofolla hattono ollu olluunni babaxitannonota ikkinota leellishshanno misileeti hattono olluubba baalanti mitte ikkitinokki gede leellishshanno misileeti hattono muro haanjano batidhe leeltanota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshanno gari owaante uyinannita hattono dagate horo ikkitannota computerete yinanni saayinse woleho rosiissanni owante uyitannota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu woyimi xawissannonkehu musiliimete amanyoote harunsitanno manna ikkansa woyi huuccattote mine masgiidaho sagaddayi huuccidhayi noota ikkansa leellishshawo.

Tini misile leellishshannonte gede babbaxxitinoti dubbu saada ikkasenna hattono ceicho ikkase kulate yine worroonni misileeti.

Tini la'neemmoti biifino misile orthodokkisete ama'no gamba yite magansidhano baseeti.

Tini misile lellishshannohu mitticho sessewootanna biiffinota meyaa beetto ikkitanna iseno faashine woyi yanna te daayiinore haaroo coye uddidhinnota faashine ikkito uduunne hakkuri leellishshanno misileeti yaate,

tini misile leellishano gari hodhishaho hannani woyite suununi oofa hasissano gedena hattono hodhishu dana baxxino gede ikka leellishano misileti

Kuni misilete la'neemmohu rosu mine ikkanna rosu mine ikkanna rosiisaanchu rosiisayi heereenna rosaano dambete harunsitanni noota leellishshanno misile ikkasi xawissanno, konni gari roso buunxe rosa danchate.

Tini misile xawissaankehu kultannonkehu affini sidaamu budi affini daafira loonsoonni filmete loosaasincho foto gallatsate ikkitinno foto ikkase leellishshanno.

tini foto leellishshaankehu dagate budu geerra ikkansa leellishshanno xawissanno fotooti geerru sidaamu budu geerra ikkansanna leellishshanno.

tini xawissaankehu leellishshaankehu sidaamu killile hawaasi quchumi giddo sidaamu turizimete ispoortete biiro ikkase xawissaanke baseeti.

Tini misile leellishshaankehu woyi xawisaankehu lekkate kaase godo'litanno wedellootu foto ikkase leellishshannonke.

Tini misile leellishshannohu mitticho ijaara ikkanna isino biifenna seese woyi dambete woyi lowo geeshsha xu'me biife leellannoha hakkonne ijaara leellishshannoha hattenne leellishshanno misileeti yaate.

Kuni illete la'neemmohu siwiilu looso ikkanna babbaxxino garinni loonsoonniha ikkanna siwilunni babbaxxino uduunne lawishshaho saaffe, haanto, worime babbaxxino togoo uduunne loosannoha tuntote loosooti yinanni

tini misile leellishshannohu mitte olluubbate giddo heedhannota woyi ayiimmate xawishsha ikkasenna hattono katamu qooxeessi giddo wolde amaanueeli dubaaleho yinanniha loonsoonni si''ile ikkasi xawissanno.

Tini msile woy xawissaankehu leellishaankehu chigiyne worranni uduunnicho wodhinanni uduunnicho ikkase leellishannonke misileeti.

Tini misile xawisannonkehu woyi leellishshannonkehu mannootu foto ikkasenni xawissannonke. Insano annu, beettu, ama ikkase xawissannonke. Insano mimeho albaa uurrite noota leellishshanno.

Tini misile xawissannonkehu woyi leellishshannonkehu haqqa ikkasi woyi burra haqqicho ikkasi leellishannonke isi mule abebuno wolu noota lewllishshannonke misileeti.

Tini illete la'neemmo misile lowontanni baxissanotano dancha ikkitinota leellishshanno misile no. hattono togoonni loosi'niha ikkiro lowonttanni dancha ikkinota leellishshanno misile ikkase xawissanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu hodhishsha ikkanna togoorino babbaxitinoti hodhishshu hodhissano no yinne xawinsara hasi'noonni misileti

Kuni misilete aana leellannohu manchu xiwame goxxewota hattono xibbu aana nootta leellishannanna, xiwame goxewo manchira owaante uynaayta hattono xiwammiro hakimete minira hara hasiissata kultanno misileeti.

Tinunni latishu looso ikkanna ga"a ilamara hexxo uyittanonna baxxino biinfili noose hijaaru misileti

Kawich qole ra juuso babaxino woro qole dirisinanir qiidhinoricho worba worbare angani baseet kaafete yinan dancha danchare xaqaminnani basset

kuni beettu uddire noota uduunni faashine ikkinota kultanno misileeti hattono konne hidhiniro biinfannita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu lowontanni dancha ikkate hatto looso loosate hasi'niha ikkiro egenshiishsha hottooha wora hasissanno gedenna danbetenni dancha ikkitinota leellishshanno misileeti

Tini misile leellishshanno gari turiizimete hoteelle woyi turiizime dagge da'aattanno baayicho ikkasinna hattono dancha baayicho ikkasi leellishshanno misile ikkitinota xawissanno.

Kawiichi arooreessu woradi giddo xeena xaawiyu xeena xaawa fayyimmate uurrinshaati yaate. Fayyimmate uurrinshi kuni daga arooreessu woradi giddo daga...

Tini misile leelishano gede ikkiro lubbo ba'nokki gede ga'labnote bissa mittowa gamba yte hedo sooridhanno garati

Kuni misilete aana noo beetti gorsunni loosanni noota leellishshannoti babbaxxino huneta hattono timaattimete looso loosanni noota leellishshanno loosooti hattono loosu dancha ikkinota kulanno

Tini misileno xawissannonke woyi leellishshannonkehu mini giddo xaqqa'minanni babbaxxiworira murate kaa'lanno uduunnicho ikkase xawissanno. Iseno worimete. Babbaxxiwore murate horoonsi'neemmo uduunnichooti.

Kuni la'neemmohu shoomunna bunu mine ikkanna minu annino Getahuni mine ikkasi xawisano

Tini misile leellishshaankehu xawisaankehu lekkate kaase godo'litanno wedelloota ikkansa xawissaanke fotooti. Leellishshaankete.

Tini misile leelishanonkehu tini kalaqamu muro babbaxino horo noonsa muro ikkanna, xa la'nanni hee'noommoti mine mi'nate horonsi'nanni muroti

tini wayi leellannohu tuuriziime dagge mitteeni ikkite daa"atate yine worrooni waa ikkasi leellishshanno muuda kalaaqamunniha ikkewota leellishanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmori Ama'note mine ikkanna misilete garinni mannu togooni gamba yee kaaliiqa guwisirate( maga'nate) amurati nootta xawisano

Tini misile leellishshaankehu woyi xawisaankehu manchote foto meyaata manchote foto ikkase leellishshanno. Iseno uddidhinohu sidaamu bude leellishanno uduunne uddidhino. Goowahono diigo wodhite noota ikkase leellishshannonke.

Tini misile leellishshanno gara ikkiha ikkiro umu dananchonna umu danancho konni garinni loosi'niro biinfannita leellishshanno misileeti. Konni garinni loosira lowonta dancha ikkitinota leellishshanno misileeti.

Kuni la'neemmohu gallanni mine ikkanna Du'masi fengote mineti yineemmo, togoo mine mi'na hasiranohu heeriro ku'lenke yittanno

misilete aana noori kulanno gede dubbu saadanna mini saada badooshshi maati yaannoha leelishate worroonni hattono mini saada gobba saada birre afirate xaqqantanno lamunku badooshu noonsa.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro dubbu saadanna mini saada yine lamewa bande beenkoyiita hattee leellishshanno tini la'neemmoti saate yinannihu mini saada ikkasi leellishshanno misileeti

Tini misile leellishanno gari olluu olluniwiinni olluu baxxanno gedeno hattono ishine bainota meseretelimaate hasiissannota ikkitinota leellishate yine worrooonni misileeti.

Tini la'neemmo beetto seenu umu seensili mine kulate biinfilese xawisatena hattoni wolootuno tene basera daaye umonsa seesisirara qumi assinanni hee'noonni

Kunni babbaxino manni gamba yee mittu olliira daa''atate harino bayicho odoo mittu aana leellannota leellishshanno misileeti, odoo dancha ikkitinota kultannote misile.

kuri giwirinnu loosi giddo mitto ikkinohu hayiixeho yaate hayiixu murooti tini muro loworira kaa'litannote laalchoho worba laalchooti yaate

Tini illetenni la'neemmo misile lowontanni biifinse loonsonnita ikkitanna hattono babbaxxitiino bayiichora togoonni loonsiha ikkiro danbetenni lowontanni biifanno gede leellishshanno woy xawissanno misileeti

tini leellishshaankehu woyi uyiitaankehu intanniri giddo sagale giddo mitto ikkase xawissanna isino waasa ikkanna qaamme anganniri adote ledo itanno manna leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu amma'note bayiicho ikkanna hatto amma'note bayiicho dancha gede assine seesiinse minnoonni mine ikkanna leellishshanno mineeti togoo mine mi'nate jaware hasiisanno gede coyiishshanno misileeti

Tini misile leellishshaankehu weese ikkasinna weesete ledono shaanu shaanu nootanna ikkasi leellishshanno. Weeseno inteemmo sagale giddonni mitte sagale horo uyitanno sagaleeti.

kuni ganba yee noo manni polotikahonna hattonni sumuu yaara ganba yiino manna ikkasi leellishshanno misileeti. Polotika hasaabbe qarra tire lowonta dancha ikkitinota eellishshanno misileeti.